Ta michchiya ha laytti hosppuntto kifiliyaa paaciya ekkiyo gishshawunne zilaytti iira luxidde de'iyaa oyttamannne hosppun naatuppe naa"antto kiyada aadhdhiddo gishshawu laytti loyttada luxana mala iisi haniya maxaafa shammada woyttuwaa immanawu koyddo gishshawu ayigaa maxaafa keettappe zal"iyo keettappe shammada immoosha?

Ta laggiya hachchi azinna gelliyogawu bulachcha baanawu giigettaydda mayotta maaya wurssada haytta migdduwaa wottanawu xeeliyodde ta wottossappe demmabeyikke hegaa gishshawu shamanawu koyaas shiin aappun biraa taappe ekkanawu diishsha?